Omuntu ono alabika nga muwakuzi wa njuki oba nga mulunzi wa njuki kubanga yali yeesabise bulungi nnyo era nga olengera nga yeetaddeko ekikoofiira kw'oteeka n'okwambala ggiraavuzi ku ngalo ze enjuki zireme kumuluma.

Ndaba ekitundu ky'omusiri gwa kasooli wabula nga kasooli ono yali akyali muto naye nga kasooli ono yasimbibwa mu nnyiriri era nga alina kiragala omulungi. Nnengera nga yali taliimu muddo.

Wano nnengera ekimuli ekiri mu langi eya kakobe era ekimuli kino kyali kyeyanjuluzza bulungi wabula nga ku mabbali wano ndaba ng'ekimuli kino kyali kirumbiddwa enkuki eyali ekituuseeko.

Ndaba entuumu y'obutimba obulabika nga bwa langi ya kiragala ku mabbali wali nnegera nga waliwo omuguwa omulala ogwali guli mu langi enjeru era nga obutimba buno bwakolebwa mu ggoozi era nga bulabika nga butega byennyanja.

Ndaba essinzizo era ng'essinzizo lino lyali lyawundibwa bulungi. Wabula, nga ndaba kino kitundu ku ddyo lyali teriweddeeyo lyonna wabula nga lyali liri mu langi ez'enjawulo bw'otunula eri ku bwengula waliyo langi eya bbululu kw'otadde ne langi enjeru.

Ndaba ebinyonyi ebyali bibuuka mu bbanga wabula nga nnengera nga byali byetooloolera ewaali amaato. Amaato gano gaali galekeddwawo era nnengera n'amazzi nga mangi; eno endabikidde okubeera nga yali nnyanja.

Eno yali kkapa wabula nga kkapa eno nzirugavu bulungi nnyo yali ekanudde amaaso nga kw'oteeka n'obuswiriri bwayo okubeera nga bwali buwaze wabula nga emabbali wali walabika nga waliwo ekintu ekyefaanaanyiriza okubeera oguyinja.

Ensolo eno gye tuyita engabi wabula ng'erina amayembe agaakula obulungi wabula nga w'eyimiridde wonna ndaba ng'omuddo oguliwo mukalu ate bwe weetegereza eri munda, waliyo omuddo naye nga kiragala waagwo si mulungi.

Wano ndaba emmotoka eyali eyimimiridde. Wabula nga wano w'eyimiridde waliwo enkota z'amatooke ezisibiddwa ku ggaali. Bwe neetegereza wali ndaba nga waliwo abasajja abawerako era ng'eri mu maaso waliyo n'ebitooke

Wano ndaba abantu ab'enjawulo. Wabula nga baali beetisse ebibala, kirabika nga baali batunda bibala. Wano nnengera amenvu waggulu mu lusaniya omwana ono lwe yali yeetisse.

Ndaba omwana w'essomero era ng'omwana ono yali akutte ekitabo era ng'agezaako okubeera ng'adduka. Ndaba nga yali ayambadde sikaati era ng'ayambadde n'engatto kw'ossa n'okwambala bulawuzi enjeru.

Omwana ow'obuwala alabika nga yali mu lugoye olw'essomero nga luliko langi eya bbululu ow'amazzi nga kw'otadde ne langi enjeru ndaba nga yali ayambadde akakomo ku mukono gwe.

Ndaba Wazzike ng'atudde mu kibira yeetegereza kigenda mu maaso era nga muddugavu bulungi naddala mu maaso ge ndaba nga yeetooloddwa emiti kw'ossa n'ebikoola ebiri mu langi eya kiragala

Wano ndaba abakyala abaali beetisse ebintu mu mabaafu wabula nga ono ali ye emabega ndaba nga eyali omwana omuto ku bo. Kirabika ng'ebintu bino baali babitwala kubituuma wali ku ntuumu ziri ze nnengera.

Ndaba ensiisira eyali yaserekebwa n'essubi era ng'essubi lino kkalu bulungi. Ensiisira eno ndaba ng'essubi lino lyali liwaniririddwa emiti, wano kumpi ndaba nga waliwo ekitooke ekyali kirina endagala eza kiragala omulungi.

Bwe nneetegereza wano ndaba ennyumba eyaserekebwa n'essubi, wabula nga yaserekebwa mu ngeri ennungi ate nga wansi erabika nga yazimbibwa bulungi ate ndaba nga yeetooloddwa n'emiti emmanju waayo egya kiragala omulungi.

Wano mu kifaananyi ndaba emmotoka eya bbaasi ezaffe wano eza link era nga n'ekigambo okirengera kiikyo kyawandiikibwako mu langi eya kyenvu naye nga ndaba nga wano waaliwo abantu abaali bagezaako okubeera nga baguza ebyokulya n'ebyokunywa abantu abaali mu bbaasi eno.

Bano bantu abatunda ebyokulya ne byokunywa ku mmotoka ezibeera zitambula, ndaba nga bambadde obugoye obwa bbululu era nga waliwo n'omusajja wano eyali ayambadde essaati ey'emikono emiwanvu enjeru n'empale enzirugavu.

Ensolo eno gye tuyita enjovu era nga yali nnene bulungi nnyo era nga kirabika ng'eyagikuba ekifaananyi kino yali agisemberedde bulungi. Wano nnengera nga waliwo emiti mu maaso gaayo egya kiragala.

Kano katale naye nsuubira ka bibala kubanga ndabawo ebibala eby'enjawulo bwe nneetegereza wano ndaba nga waliwo obutungulu bwe nneetegereza wali ndaba nga waliwo ensujju bwe nneetegereza era nnengera nga waliwo ne kaamulali wuuyo awo.

Wano ndaba omukyala eyali n'omwana nga bagezaako okubeera nga banaaba engalo wabula ng'omwana ye alabika nga eyali azannya obuzannyi naye nga kirabika nti omukyala ono yali ayigiriza mwana ono kunaaba ngalo.

Ndaba omusajja eyali ayambadde gaalubindi era nga yali musanyufu. Yali alina kompyuta gy'akutte mu mikono gye wabula ng'alabika nga yali alina by'agezaako okubeera ng'anoonyereza.

Bano bandabikidde okubeera nga bakadde era ng'abakadde bano baali baweereddwa amabanga wabula nga buli mukadde atudde ku katebe ke. Ndaba nga baali bataddeko obukookolo era nga kirabika baali bali mu kuweebwa buyambi era ndabawo n'omukyala wano eyali ali ku mukadde omu ng'alina by'amubuuza.

Wano ndaba Abazungu era Abazungu bano baali babiri wabula nga omu yali mukyala ate ng'omulala mwami wabula ng'omukyala ye yali akutte ensawo enzirugavu eri mu maaso nnengera nga waliyo abaana.

Abantu bano bandabikidde okubeera nga baali bali mu kuyimba bwe ntunuulira engeri emimwa gyabwe bonna bwe gyali gifaananyeemu, wabula nga baali bambadde ebyambalo ebyobuwangwa era ndaba nga balinga abaali bambadde embugo, ndaba nga baali bakuba n'eŋŋoma.

Kino kizimbe wabula kyalagibwako ekitundu kyakyo ekya waggulu eno ewakomererwa amabaati wabula nga ndabika okuba nga ndaba ekyefaanaanyiriza okubeera ekiwunde ekiraga essinzizo ery'omuzikiti.

Wano ndaba omwala, wabula omwala guno gwali gulimu amazzi naye nga matono. Bwe nneetegereza ndaba ng'omwala guno gwali gwazimbibwa n'amayinja wabula nga walabika nga obukyafu bungi. Nnengera n'ekisenge ekimu ekyazimbibwa ne bbulooka.

Ebizimbe ebiri muno byefaanaanyiriza okubeera eby'essomero engeri gye byazimbibwamu, wabula nga mu maaso wano mu luggya ndaba nga waliwo obuti obuyina kiragala omulungi. Ebizimbe bino byali biriko amabaati amamyufu.

Ndaba abaana abato wabula ng'omu yali asibye enviiri wabula nga yali akutte ekitabo, ndaba nga yali ayambadde akateeteeyi akeeru. Wali nnengera nga munne yali tayambadde ssaati waggulu so nga ku mabbali wali waliwo ne kappikippiki, buno obukadde.

Wano ndaba eᵑᵑoma ez'ebika eby'enjawulo era ng'eᵑᵑoma zino zaateekekwako bulungi amaliba. Nnengera nga wali ku bbali waliwo entebe etuulwako eyakolebwa mu mbaawo ate nga ndaba waliwo n'engalabi gye basimbye awo.

Ekizimbe kino kiri wano naye kya kalina wabula nga kiraga nti kiriko emirimu egikolebwako nga kw'otadde n'omulimu ogw'okusiba ku mipiira ne ku mizannyo egy'enjawulo mu maaso wano waliwo ente enzirugavu wabula ng'erimu n'amabala ameeru.

Nnengera ekibira ekyali kirina emiti wabula ng'emiti gino gyalagibwako makoola wabula ate bwe nnengera wano ndaba nga waliwo ekitundu mmakkati ekitaalimu miti nga kw'otadde ne wano ku lusozi tekwaliko miti.

Wano ndaba abayizi ab'essomero erimu wabula bwe ndaba omuyizi omu yali akulula eggaali era nga mwana wa buwala eyali akubye obulungi ekikalu ndaba omulenzi ye yali takubye kikalu wabula ng'omulenzi afunyizza ku yinifoomu ye ate ng'aweese n'ensawo.

Ndaba abaana babiri batambula era nga oluguudo kwe batambulira lwa ttaka era nga bonna beekutte omu ayambadde essweta mmyufu ate omulala ayambadde essweta ya bbululu bali mu kutambula bagenda.

Mu kifaananyi kino ndaba ennyanja era ng'ennyanja eno yali nnene nnyo wabula nga n'amazzi mangi nnyo. Bw'otunula wano ku mugguukiriro olaba nga waliwo olwaniko lw'ebyennyanja wabula nga lunene nnyo nga baagenze baluteekateeka mu mitendera egy'enjawulo.

Wano bwe nneetegereza ndaba nga waliwo omwala omwala guno gwali guliko amazzi agakulukuta wabula nga kumabbali wali waliwo obuyumba obulabika okubeera nga bwa mugotteko kubanga bwali tebufaanana bulungi waliwo n'omusajja wuuyo atambula.

Ono andabikidde okubeera nga yali mulambuzi era nga yali ayambadde n'essweta ye. Ndaba nga yali ayina obuntu bwe yali akutte mu mikono era nnengera nga bw'omwetegereza alabika okubeera nga yali muzungu.

Wano ndaba ennyumba bbiri wabula ng'ennyumba emu yo yali yaserekebwa na mabaati ate yo ennyumba eno ey'okubiri yali yaserekebwa na ssubi. Ennyumba zombi ndaba nga zaali nzigale wabula nga n'enzigi luno oluli ku nnyumba ey'ebbaati nalwo lwali lwakolebwa na bbaati.

Nnengera ennyanja era ndaba nga erina amazzi mangi nnyo wabula wano okumpi ndaba nga waliwo eryato litikkiddwako ebintu eby'enjawulo era ndaba ng'eryato lino lyali lyawandiikibwako ebigambo eby'enjawulo ebiri mu langi enjeru.

Wano ndaba ekibira wabula ekibira kino kyali mu kiwonvu era nga kyali kirimu emiti egy'enjawulo era nnengera ne kiragala nga mukwafu nnyo wewaawo ng'eri waggulu enjuba eringa eyali ekubyeyo ng'evaayo.

Wano ndaba oluguudo olwa kkoolaasi era nga ku mabbali gaalwo waliwo ebizimbe ebya kalina ebyazimbibwawo. Nnengera nga ku mabbali era kusimbyeko emmotoka ez'enjawulo.

Ndaba omukono gw'omuntu wabula ng'omuntu ono alabika okubeera nga musajja kubanga omukono gwe gujjuddeko emisuwa nnengera nga wano waliwo ekyuma ekiwagala ebyuma ebirala kubanga ndaba kusammuseeko obuliro.

Lino lindabikidde okubeera nga lyali tterekero ly'ebintu eby'enjawulo wabula nga bino bindabikidde okubeera nga byali bivuga era bwe nneetegereza ndaba nga wano waaliwo ebintu ebyali biwundiddwa obulungi wali nnengera nga ku kisenge waliwo obubaka obwali bwawandiikibwa ku kisenge kino nga buli mu langi enzirugavu.

Bino byali bimuli ebyali mu langi eya kakobe, wabula nga wansi waabyo ndaba nga obukolo kwe byekutte bwa kiragala. Wakyengulu wano nnengera nga waliwo enjuki ennene obulungi eyali ekyalidde ebimuli bino.